Denda rebesha mupengo roita kuti vantu vagare vakati uyu kwake uyu kwake uye vantu vakasimira ngubo dzakona dzekuti vasabatira zvitenda zveumweni muntu ngenguwo yavanoita basa ravo umwe naumwe anenge akaema pake ega.

Vantu voneseka ngezvitenda zvakawanda mazuwa ano vodaroko veirumba kuenda mukati mwezvibhedhlera munenge mune antu anenge einase kuzvikona madhokodheya naana mukoti vogumemwo veidetsereka veidakara navo.

Mukati mwenharaunda dzinogara antu morambe meihambe vantu veutano venenge veidonhedzere vana kuti vasabatwa ngezvitenda zvinosimuka nguva ngenguva. Varambe vakagwinya kudai zvitendazvo zvonyauya kwavari.

Vanamai worumba nevana wavo kuzvibhedhlera vanenge veizwe zvitenda zvakasiyana siyana. Vooguma vanamukoti votora naiti weibaya majikiseni mukati mwenyama dzavo dzinenge dziine mushonga kuti vana vakasire kupora

Mukati mwezvibhedhlera madhokodheya eshe vobaita batai batai veirape vantu kudai ngezvitenda zvavanenge veizwa vei pfekedzwa ngengubo dzakona vasabatana nezibesha mupengo ririyo rinotenderera munyika.

Voramba veironzerwa ngezvekushamba kwemaoko kwakanaka kuitire kuti vasabate zvitenda zvakawanda zvingadai zveikonzerwa ngekusashamba maoko vorambazve veironzerwa ngemashambiro evanasisire kuita maoko avo ngemvura yakachena.

Vanhu vakawanda voramba veironzerwa nezvehutano hwavo nguwa ngenguwa zvoramba zveironzwa nevana rume vanohamba veidaidzira mundaraunda yega yega kuti kuda kuitira kuti vanhu vave nemudhibano vazwe nezvehutano hwavo.

Vanakadzi nevana vavo vorumba veienda kuzvibhedhlera ngekuti vanoda korapise vana vavo vanenga vasingazwi zvakanaka mukati mwenyama voguma voungana veipinda umwe ngaumwe veidetserwa ngenguwa yake yakanaka.

Vantu veutano vanarume vohamba nemovha dzavo vakapfeke ngubo dzavo dzakafanana dzemukara wemashakani. Veihamba veironzere vantu ngezveutano kuitire kuti vantu vasarwara ngezvitenda zvirikutenderera mukati menyi...

Tenda zvakasiyana siyana zvoramba zveirapwa mukati mwezvibhedhlera ana mukoti anozvirapa oramba eidetsera ana mai anouya korapiwa voguma voronzerwa nezvevanosisira kuita nemapirizi avanosisira kumwa nguwa ngengu.

Zvitenda zvakasiyana-siyana zvoramba zveireketwa ngezvazvo zveinyorwa nezvibandera kuti kudai nevantu veinyadarika vazviverenge vazive kuti nenguvayo kune vantu varikuhamba veidzivirire zvitenda izvi.

Vana vanorwara voendeswe ku zvibhedhlera ngana mai avo voguma voona ana mukoti vei baiwa ne nyama dzavo kuitire kuti zvitenda zvavanenge veizwa zvipere vopuwa ne mitombo yekuzomwa vakanyi kuti vakasire kupora.

Vanakadzi vorumba veienda kuzvibhorani kochere mvura yekumwa yekuitira kuti vagare vane utano hwakanaka nekushamba ndiyo mwiri yavo nekugeza ndiyo ngubo dzavo dzavanopfeka kuti dzigare dzakachena.

Madhokodheya nanamukoti voramba veiita mishando yakakura mukati mwezvibhedhlera kurape vantu vakawanda majaha nemhandara veshe vanenge veiuya mukati mwezvikora vane zvitenda zvinode kudonhedzerwa kuti zvipere.

Zvitenda zvakasiyana siyana vantu vorumba kuenda nazvo kuzvibhedhleya kuti zviende korapiswe vana vavo veshe vanakadzi nevanarume nevana vadodori voende kobaiwe naiti kuti zvitenda izvi zvikasire kuoera vakure zvakanaka.

Vanhu vakawanda vaisa veshe nevana nevakadzi vopfeke nengubo dzinoronze kuti varimukati mweku rapa zvitenda zvisingadi kuti zviambukire kune amweni zvakadai ngebesha mupengo ozvivhara ne miro dzawo nenyara dzawo.

Dzimweni nhenda dzinoti dzeisvike mukati mwevantu dzinode kupfekerwa nengubo dzinenge dzakasisira, vantu vakawanda vanopfeka ngubo dzinovhare madziso ao nemwiri dzawo nenyara dzawo kuti vasabatire zvitenda zvinenge zvine vantu.

Vantu vakawanda vanakadzi nevanarume majaha nemhandara voramba veiungnidzwa kumishonano. Veironzerwa ngezvemagarire evanosisire kuita. Kuti utano hwavo hurambe hwakangwaririka. Vanenge veizvironza vanopfeka nengubo dzakho.

Vantu vanoronza nekukurudzira vantu ngezveutano nechikora voramba veizvinamira peshe-peshe, kuti umwe ngaumwe paari aziye kuti mwana weshe unosise kuti aone utano hwakanaka nekuende kuchikora kwakanaka.

Ntaraunda dzakawanda dzobekwa mvura yekupuza, neyekusuka ndiyo, neyegugeza ndiyo. Vana voenda kochere mvura nemigomo yavo, veiguma veidakara veichera, imweni veipuza imweni veishambe nyara imweni veigeza.

Vanarume nevanakadzi voshanda mukati mezvibhedhlera zvakakura veipfeka nengubo dzakona dzechibhedhlera. Veibate vanthu vanenge veirwara veiadetsera kuvapinze mukati kuti vaone kurapika ngekukasira vasafa.

Vanakadzi nevana rume voenda mukati mechibhedhleya korapiwa zvitenda zvawo zvavanenge veizwa. Vanotanga vabekwa muchini chinoningira kuti ropa rawo arizi kukwira maningi ere kana kuti kudzaka vasati vatanga kurapiwa.

Vanarume vakawanda vodakara ngekuona mvura yakanaka yekuti vamwe. Voenda ngezvidungu zvavo kunochera mvura yekupuza yakachena. Voshambazve maoko avo kuti agare akachena. Vobvepo nemuwiri yavo inenge yakachena.

Majaha voramba veironzerwa ngezveutano hwakanaka peshe pavanohamba. Voramba veironzerwa kuti varambe veizviziya kuti takura tinosise kudini kuti mwiri yedu igare yakagwinya isikapandi-pandi.

Miganga yeshe yoonekwa nemvura yekupuza. Vana vakawanda voende kopuze mvura yakachena vamweni veidakara vamweni veishambe maoko ngeinoerera vapedzepo avana nechitenda chichavabata.

Nyika yeshe vantu veshe voramba veifundiswa kudai ngeutano chahwakanakira nechahwakashatira majaha nempantara aisa naana kadzi veshe vantu voramba veironzerwa ngezveutano vona veizvidakarira vantu veipona.

Vantu voramba veidaidzirwe kumusongano veifundiswa ngezveutano vanenge veifundisa vakhona vopfeka nentlubo dzawo dzakafanana nemazina awo kuitire kuti vantu vaaziye kuti ngeveutano vauye mukayi mwentaraunda yawo.

Mukati mwemizi mwunoiswa nezvitaya zvekuti antu anyapedza kusuka nemandiro owanekwa achianikwa padera pawo kuitira kuti ndunzi neguku neimbwa zveshe zvisaoneka zvichiruma ruma kuti asasvipa .

Vantu mukati mwentaraunda voramba veironzerwa ngezveutano nevanoganovaronzera vakhona vohamba vakazvibeka nezviro zvine mabizo avo kuti avaziye vohambe veihina antu mapepa ekuti vaerengere vega zveutano.

Varume nevanakadzi veshe vohamba munharaunda veifundisa vantu vana vadodori zvisikana nezvikomana kudai nge maponero kwakanaka kwaazvino kwazvinosisira kuita vese vanenge vafundiswa veyi puwa nezvibhuuku veidakara.

Akuna uchasara mazuwa ano vantu veshe vorumba veienda kuzvibhorani voguma veigweja nemvura yebuda yeipinde mukati mwezvigumbu zvavo veshe vanamai nanababa veidakara ngekuchere mvura yakachena.

Midhibano yoramba yeiitwa nguwa ngenguwa muntaraunda dzakasiyana siyana, ngevantu avo vanobva kuretu kwenyika veide kuronzere vanhu mwukati mwentaraunda kudai ngezvirwere zvendxondo zvingaonekwa mukati mwekugara.

Vanakadzi vanorwara ndxondo vahamba mukati mwepato vakarwara nemabhasikiti anenge ane mashango mukati mawo veshe voramba veizofundiswa kudai ngekuti izvi zvipere uye voita magarirei muntaraunda mune vantu.

Vana vakawanda varimukati mwezvikora vodakara ngenguva iyo yavanounganidzwa veironzerwa ngezvekurwara kwendxondo ngevanenge vakazvifundira, vosumudza nenyara kukombe kuti zvirikuronzwazvo varikuzvi.

Zvikora zvoramba zveinasirwa zvinoite kuti kudai ngeavo vanenge veirwara nendxondo dzawo vaendeyo kofundiswa uye kuti vazobveyo vapora zvikora zvakona zvobekwa ngezvemudenga kuitire kuti vantu vapone kufundire pakanaka.

Vantu vonasirirwa ngengubo dzekupfeka kuitire kuti ngenguwa yavanohamba veironzere vantu ngezvekurwara kwepfungwa vantu veshe vavaziye kwevanobva uye vayaiye vaone kuzviteerera zvavanenge veironza vazozvi

Vantu vakawanda voramba veifundiswa mazuwano kudai ngekukona kungwarire utano hwawo maererano nekufunge zvakawanda zvingadai kuvavhiringidza mukati memusoro zvoramba zvei bekwa nemukati memapepa kuti vantu vazviverenge.

Vantu vakawanda mazuwaano voramba veihamba mukati mwentaraunda dzinogara vantu. Veiguma mukati mwemizi vanodetsera avo veshe, vanenge veirwara kudai ngepfungwa dzavo, nemwiiri dzavo dzinenge dzisingazwi zvakanaka ,veiporeswa.

Zvoramba zveironzwa zvingadai ngekurwara kwendxondo. Zvoramba zveinyorwa peshe-peshe nevantu vakona zveinamirwa nemukati menjira nemukati mekuhamba. Kuti muntu veshe unoerenga azvierenge arekere kurwara ngechitenda ichi.

Veshe vanezvirwere zvavo zvakasiyana zvingadai ngendxondo voramba veiunganidzwa pamwepo. Vana vadoko, vasikana nevakomana veironzerwa ndizvo zvavanosisire kuti vaite. Kuti vasarwara ngezvitenda izvi mukupona kwavo.

Nharaunda dzakawanda dzooneka zvibehlera zvakasiyana siyana zvinenge zviri mukati mwakona majaha nemhandara anamai nanababa anene arimwo mukati mwezvibhehlera izvi eyishande mishando kuri kuitira kuti ngenguwa inopinde vanthu vakasire kupona.

Zvipatara zvonasirwa zvakanaka kuitire kuti ngenguva inogume vatenda veide kurapwa vaone pekugara pakanaka uye pekuhambire pakakura zvoramba zvechinasirwa nepashi pakona kuti parambe pakatsvukira kuti vatenda vadakare.

Zvibhedhlera zvinoramba zveibeke mutombo yakasiya kuitira kuti vantu ngenguwa yaanopindamwo varapike vanakadzi vanoshanda mukati mwezvibhedhlera vodaroko veironzere vantu kudai ngezvinoshande mapirizi anoonekwa mukatimwo.

Nharaunda dzeshe dzoramba dzeizwaroko kuti dziite zvitoro nezvibhodhlera, kuitire kuti ngenguva inenge yapande vantu mwiri, ungaa usiku kana masikati, vantu varumbeyo kuendeyo, pange pari padhuze pekuti vadetsereke.

Majaha nemhandara veshe vangadarokuva nemadambidziko ekusagone kuhamba zvakanaka, opuwa nemidondoro kuti vahambise ndiyo kuti zvivarerukire, ngenguva iyo pavanenge varimukati mezvibhedhera kuti vagone kuhamba zvinoita vamweni.

Akuna vanhu mazuwano vachade kurapirwa mukati mwemizi, veshe vanenge varwara vorumba kuende mukati mwezvibhedhlera voguma voona anamukoti akazvifundira vantu veibetserwa nguwa dzeshe veipona zvakanaka.

Mukati muzvibhehleya ndaraunda zvinogara vantu moramba meinasirwa kuti murambe makanaka zvimweni zvibhehleya zvovakwa ngezvidhina zvakanaka zvakagwinya zvinokombawo kuti zvinogara kuti vantu vakawanda varambe veirapwemo.

Nharaunda dzeshe dzobekwe zvibhehlera zvekuti vanhu vanya rware mwiri yavo panga pakati peusiku kana mangwanani masikati varumbe vaendeyo kodetsereka akuchina ne miganga isina zvibhehlera zvekurapa mazuvano

Zvihlanyu zvevakakuwara mirenje zvoramba zveipuwa vantu mukati mwezvibhedhleya kuitira kuti vantu vaone kupora kwakanaka nekuhamba kuri nyore mukati mwedambudziki ravo revanenge veizwa remarenje.

Nharaunda dzakasiyana dzorambe dzeiake zvibhedhlera kuitire kuti vantu vaone pekurapirwa ngenguva yevanorwara. Veshe mukati mwezvibhehleramwo mwonasirwa kuti munge mune zvakakwana zvokuti vanhu vashandise pevanopindemwo veirwara.

Anakadzi neanarume majaha nemhandara veshe vogara pamuraini veiemere kuti vapinde mukati mwe chibhehlera umwo mwavanopinda umwe ngaumwe veitaura zvitenda zvavo veirapwa ngemanesi anenge ari mukati.

Zvibhedhlera zvakawanda zvoramba zveinasirwa mazuwano zveibekwa nemaruwa mukati, zveiita ekuwakirwa nepanohambirwa pacho kuti zveshe zvinge zvakanaka kuti nenguwa unoguma vatenda vasaneseka mukuhamba.

Ndau ngendau dzoramba dzeiake zvibhedhlera zvakanaka mukati mwazvo kuitire kuti vantu venharaunda iyoyo ngenguwa yavanoda kuuya veirapwa vaone chekudetsereka ndicho vasarambe veipandwe mukati mwenyama dzavo. Vapore ngekukasika.

Vanakadzi vakawanda vorumba veiende kuzvibhehleya nevana vavo vakafukidza nemiromo yavo kuti voguma vasabatira zvitenda zviriyo voende kozvirapisa vona nevana vavo veibaiwa ngenaiti mukati mwenyama dzawo.

Zvibhedhlera zvakawanda zvobekwa nemachira ekuti vantu ngenguwa yavanopindemwo vaone kuwata. Anenge akanasa kuchena nemibhedha yekuwatira. Nevanoshandemwo vakhona voite basa rakanaka kuti vantu vawate pakanaka.

Mukati mezvibhedhlera zvakawanda moramba meibekwa nemibhedha inemavhiri anohamba kuitira kuti ngenguwa inoguma vatenda veide kurapwa voiswepo veihambiswa kubva apa kuende pamweni kodetsereka ngekukasika kuti vapone.

Nharaunda dzakawanda dzoramba dzeibekwa zvibhehlera zvinoite kuti vantu ngenguwa yavanogumepo varapike voguma votanga vaigara paraini veiemera kuti vanenge vari mukati pavanoduka veshe vopindawo vorapwawo veshe vanakadzi nevana rume.

Nharaunda dzakawanda dzobekwa zvibhehlera zvakanaka mukati mwadzo. Mukati mwezvibhehlera umwo mwonasirwa mweibekwa nezvisarara zvekuti ngenguwa inode kuti vantu vanenge veirwara vambodzorora vaone pekugara pakanaka.

Mvura dzekushambe maoko vantu vanorapa zvidumbu zveshe nezvekudhandisa, zvoramba zveibekwa mukati mezvibhedhleya kuitire kuti ngenguwa inopindemwo vakazvifundira, vafunde ndizvo vazviziye vazobuda veidetsere..

Vanarume nevanakadzi vakaemera ngezvekufunda kwevantu kubva pashi kuguma dera voramba veitorwa nemifodho einamirwa nemuzvidziro kuitira kuti nenguwa inoguma vantu kuti vaone kuti ava ndivovano fundisa pano.

Vantu vakawanda voramba veifundiswa kudai ngezvekushandiswa kwezviro zvemuzvibhedhlera. Kuti zvimweni zvakona zvinenge zveizoite mishando yei zvingadai ngemigomo, zvigubhu nemafeni anoramba eitenderere mwukatimwo kuti zvinobetserei.

Zvitenda zvinopande vantu mazuvano mukati mwenyama dzavo zvoramba zveifundiswa vantu mukati mwezvikora ngemadhokodheya nanamukoti akazvifundira oramba eironzera antu kudai ngemajekiseni anobaiwe munyama dzawo.

Vanakadzi voramba veidaidzirwe kumudhibano veironzerwa ngezvezvitenda zvinokwanise kubate vana nguva ngenguva. Vauya veshe vakaungana vakapfeke ngubo dzavo dzakanaka. Vooguma vogare pashi veiyaiya zvevanenge veironzerwa.

Ndau dzakawanda dzoramba dzeironzerwa kudai ngechitenderano chinenge chakaitwa ngeve utano kuti vantu veshe vane zvitenda zvakasiyana zvakadai nemarariya kukotsora nekurwara ngedenda reshura matongo varapike.

Vanakadzi nevanarume veshe vopfeka nezvekuvhare miro dzavo. Kuri kuitire kuti vasabatwa ngebesha mupengo ngenguva yerinenge reibairwa mukati mwentaraunda dzevantu. Umwe ngaumwe ogara pakasiyana nepeumweni kuti vasabatira.

Vanhu vanobva kwakasiyanasiyana voramba veihambire vantu mukati mwenharaunda dzatinogara veironzere vanhu kudai ngeutano hwakanaka vanodaroko vanakadzi veshe nevanarume veifundise vanhu veiyayiya.

Mibhedha yevatenda nevatenda vakona vanenge veirwara nevakoti vanoshandemwo nemadhokodheya zvoramba zveidikwa mukati mezvibhedhlera kuti ngenguva iyo inopinde vanorwara vakasike kuvhenekwa nekurapiwa.

Vanakadzi ngenguva yavanozwa kuti mwiri yavo yopanda vorumba veiende kuzvibhedhlera. Voguma votanga varingirwa kuti ngazi dzavo hadzizi kukwira maningi ere, kukwire mudenga, kana kudzaka ngeavo vanenge vakazvifundira mukatimwo.

Anakadzi akawanda neanarume veshe vorumbe veinda kuchibhedhlera iyo kwevanoguma veitanga vahloyiwa kukwira kwengaziyo kana kudzaka ngekuti ndoochitenda chonyanye kunesa nguwa ino yatinorarama.

Zvibhedhlera zvakanaka zvoakwa muntaraunda dzakasiyana -siyana, zvimweni zvakhona zvinenge zvakakura zvakati pashi nemudenga kuitire kuti kudai vantu vanyaguma vakawanda veshe vaone pekurapirwa vapore.

Ntaraunda dzakawanda dzoramba dzeyinasire zvibhedhlera, vantu vakawanda voguma kuwona zvibhedhlera zvinyuwani zvinonge zveyibva kunasirwa mukati mentaraunda, vana vamweni nevanakadzi veshe, vokombidzana panosisire kubekwe zvimweni zvakona.

Zvibhedhlera zvakawanda zvinonyora mabizo azvo pakati pezvibandera zveikombidzazve nevantu kuti vanofanira kuhamba sei kana vaguma mukati mwezvibhedhlera izvi nenjira dzakona dzekuti vanhu ahambire dzonasirwa zvakanaka.

Zvibhedhlera zvimweni zvinoita nemovha dzekuti kana munhu aramba arwarisa vazvikorera pandau iyo apinzwemwo orumbiswe kuenda kune zvibhedhlera zvikuru kuti aende kodetsereka ngekukasira kweshe kuri kuti munhu apore.

Vaisa neana kadzi otorana eirumba kuenda mukati muzvibhehlera mwano dhibana namukoti veironze zvitenda zvavo zveinyorwe mukati mwemabhuku veirapiwa veidetsereka mukati mendaramo dzavo varipamwepo

Ngenguwa inogume vanthu mukati mwezvibhedhlera vasati vatanga kurapiwa, vanotanga kudhibana nevanenge vachinasokuziya votanga varonzerwa maererano nezvitenda zvavo. Vapedzapo vozorapiwa kuitira kuti vazoende kumphatso voziya.

Vakadzi votenderera mukati mwezvitoro zvakakura zvinotengesa mitombo veiringira zvavanoda kutenga nemitombo yavo zvinoenderana ngezvitenda zvavo, imweni yakhona mafuta ekudzora makanda awo kuti agare akanaka, imweni neye kumwa.

Mukati mwezvibhedhlera antu voramba veiendemwo korapiwa zvitenda zvawo zvakasiyana siyana ngenguva yavanogumwemo vodhibana nemamadhokodheya vanenge vakanasa kuzvifundira vanoziya nemuchini yachona yekubaya mukurapa zvitenda izvi.

Vaisa mukati mwezvibhehlera voramba veironzerwa ngemashandisirwe anoitwe michini inenge irimwo nezvinosisire kuti izoitwa ngenguva inozopinde vatenda. Kuite kuti vatenda voouya vaone kudetsereka ngemichini iyi ngekukasi...

Zvitenda zvinobate vantu zvakasiyana siyana zvechienderana ngekuti chiini chinenge chakonzere kuti zvidaro vamweni vanozwe pashi petsoka kupisha peiwawa vapedzepo vorumba veiende kuzvibhedhlera voguma vorapiwa.

Vantu voramba vewunganidza veyironzerwa ngezvezvitenda zvinoramba zviyisimuka mukati mendawu, kuitire kuti ngenguwa yevanozoyendeko varayire vanhu nekuvarondedzera. Vanenge vene zvakawanda zvavanenge veyiziya.

Vantu voramba veironzerwa kudai ngekurya zvakanaka kuitira kuti mwiri yawo irambe yakaakika zvakanaka vantu vanokurudzirwa varye nemabanana kubva zveshe nemaranjisi nemagaka ndizvo zvinomupa kuti vantu va.

Vana voramba veirwara nezvitenda zvakasiyana siyana vodaroko kuti vorwara ana mai vakona kuisa mukati mezvibhedhlera umwe manoenda korapwa aguma kuitira kuti ngenguwa yanobudamo abude zvitenda zvezvato.

Ana sekuru anorwara orumba kuende kuzvibhedhlera iyo kwaanoende korapwa ngevanenge vakanyase kuzvifundira madhokodheya voronzerwa nezve vanosisira kuti vaite mukati mwendaramo kuti zvitenda zvawo zvidzakire zvisaramba zveipanda.

Vana kadzi vanopande mwiri yavo voende mukati mwezvibhedhlera korapiva. Vogumemo votanga vahoiwa ngemadhogodheya vanenge vakazvifundira. Votanga vabekwe michini yekuringirwe kuti ngazi yavo aizi kukwira maningi ere.

Mukati mwezvibhedhlera vanthu voramba veirapwe zvirwere zvebesha mupengo veipfekedzwa nengubo dzakona dzinoita kuti vasabatira zvitenda zvevamweni vanenge vapindamwo vapedzepo veibaiwa nenaiti mukati mwenyama dzao kuti zvutenda izvi zvipere.

Vatenda vano rwara vo pfekedzwe ngubo dzinenge dzaka sisira kuti dzipfekwe vari mukato mwe zvibhedhlera va pedzepo vorapwa ngana mukoti vano ziye mishando yakona kuri ku itire kuti vakasire kupora vei puwa nezve kurya mukati mwo.

Vantu vakawanda mazuva ano voramba veironzerwa ngezvechirwere cheshuga inokwira. Vorambazve veironzerwa ngezvavanofanira kuti vaite. Kuitire kuti chirwere ichi chidzikire chisaramba chakakwira mukati mwenyama dzavo.

Vantu voramba veironzerwa ngezvezvitenda zvakasiyana-siyana, vanenge veizifundiswa vakona veipfekedzwa ngengubo dzakafanana. Veipfekedzwazve nemazina avo kuti nenguva yavanopinda muntaraunda vantu vakasire kuvaziya nekuvayayiya.

Mukati mezvibhedhlera zvakasiyana-siyana munoramba mweinasirwa nemitombo. Mweinasirwa nezvibhohleya zvinobekwa mitombo yevantu, ingava weti inenge ichida kuningirwa kuti muntu haana mimba ere mukati mwendani yakwe.

Zveshe zvinoitwa mukati mwezvibhedhlera zvinonamirwa mukati mwemadziro kuitire kuti ngevanoguma vakone kuyerenga vaziye kuti zviinyi zvinenge zviri kuitwamo nemichini yakhona ino shandiswemo inoonekwa iri mukatimo.

Vantu vakafundire mushando yawo madhokodheya vorambe veishanda varimwo muzvibhedhlera veishandisa nemichini yakona inoshandiswe dzimweni nguwa kutsvaka zvavanenge veide kurapa nemarapire acho azvinenge zveifanirwe kuitwa .

Vanakadzi vanemimba vorumba veienda kuzvibhedhlera koohloyiwa mimba dzavo. Vooguma vooneka ngevakazvifundira zvekuhloya mimba, anamukoti veibeke zviro munzee, veiyaiya vana varimundani kuti varikutamba zvakanaka ere.

Michini yakasiyanasiyana inoramba yeibekwa mukati mezvibhedhlera kuitira kuti vantu nenguva yavanogumemo veshe vakone kurapiwa kudai ngezvitenda zvavanenge vanazvo zvimweni zvakona zvinenge zveida kutanga zvahloyiwa mukati memichini .

Zvibhodhleya zvinobekwe mitombo nengazi zveshe zvinenge zveitorwe vanthu vari mukati mwezvibhedhlera. Zvoramba zveiitwa kuitire kuti vanthu vaningirwe ngenguwa yevanozorapwa vazoonekwa vechirapwa zvemene mene zvinoenderana navo.

Vantu vakawanda voti vaende kuzvibhedhlera vooguma votorwe ngazi dzavo dzeibekwa mukati mwezvitubu. Dzeiningirwa kuti aimarariyapi ere yangadai yechizwa uyu muntu. Dzeizonyora ngezvitenda zvakona zvinobuda mukatimwo.

Vantu vakawanda vovhenekwe zvitenda zvawo mukati mwezvibhedhlera. Vanenge veiite basa iri vanonase kuriziya, vakarifundira woabeka nepamichini kuri kuringire kuti chiini chingadai cheipanda mwukati mwenyama dzawo.

Michini yakawanda yoramba yeibekwa mwukati mwezvibhedhlera, iyo inoite mishando yakasiyana siyana kudai ngezvitenda zvinenge zveipinda nazvo vantu. Imweni yakona ngeyekuhloya ngazi dzevanhu. Imweni yeihloya neweti. Imweni yeihloya nemabesha.

Ngazi dzevantu neweti nezveshe zvoramba zveitorwa zveiiswe mukati mwezvibhedhlera umwo mwezvinohloiwa zvitenda zvakasiyana siyana kuti ngenguwa yezvinobudemo vantu vorapwa varapwe zvitenda zvavo zvemene .

Michini yakawanda yobepa mukati mezvibhedhlera umo munoshandiswe kuningire vanhu zvitenda zvawo. Dzingava weti dzevanoita, dzingangazi, zvingamabesha. Zvoshe zvinoningirwemo mukati mo. Saka kunobekwe michini inoyite zvovo.

Michini yekuti vantu vahloiwe mukati menyama dzawo, yoramba yeibekwa mukati mezvibhedhlera nguwa yeshe, kuitire kuti nenguwa inopinde vantu veyirwara votanga vawatiswepo veyiringirwa vasati varapwa kuti vaone kurapwe zvakanaka.

Mukati mwezvibhedhlera vantu voramba veihloyiwa nyama dzavo dzemukati dzingaa dzinoita kuti maphaphu awo oramba einingirwa ngevanozvikona vakazvifundira veiningirira kuti zvitenda zvakona zviripari zvoita marapirwei.

Michini yechiyungu inoramba irimwo mukati mwezvibhedhleya. Kuitire kuti ngenguva inotorwe ngazi dzevantu ngenguva inotorwe nata evantu kana veti. Yona izoramba yeibaiva yeibvunzwa kuti hino zvochinzii.

Michini yakawanda yobekwe mukatu mwezvibhedhleya kuitira kuti ngenguwa inoguma vantu vanenge veida kurapwa vantu vangaa vanakadzi kana vanarume vaone kubekwa mukati mwenyama dzawo veitorwa nengazi dzawo kuti dzione kuringirwa ngeawo vanozvikona.

Majekiseni anobekwe mitombo oramba einasirwa mukati mwezvibhedhlera eyibekwa nemitombo kuitire kuti ngenguwa inogume vanhu veida kurapiwa vaone mitombo iyi zveshe zviripo mitombo iyi ione kubaiwa mukati mwenyama dzavo vakasire kupora.

Michini inoningirwa mukati mezvibhedhlera yeida kuvheneka kuti chingaa chinyini chirikupanda muntu, mukati memusoro kana mukati mwemundani, yoramba yeinasirwa yeibekwemo yeizoshandiwa ngevanenge vakaifundira.

Mukati mwezvibhedhlera moramba mweibekwe michini yakawanda inoite kuti ngenguwa inopindemo vantu ngezvitenda zvawo, zvimweni zvakona zvinenge zveida kuvhenekwa. Zvimweni zvakona ingazi dzevantu dzinenge dzeide kuningirwa, zveshe zviitwe ngekuka...

Michina yakawanda inotokonwa tokonwa mukati mezvibhedhlera yoramba yaishandiswa naawo madhokodheya kana kuti anamukoti akafunda nezvekunasire mishonga nekuningire zvitenda zvevantu ngenguva yavano pindemwo veide kurapwa.

Mitombo inenge yanasirwa yakawanda yobekwa mukati mwezvibhodhlera, mukati mwezvibhehlera kuitira kuti ngenguwa inozogumemwo vantu vapuwe nevanenge veiningirwa ngazi dzavo dzinobekwazve muzvibhohlera izvi.

Michina yakawanda inoshandiswa kuningira ngazi dzevantu nekuti nemabesha zveshe zveikotsora vantu yoramba yeibekwa mukati mezvibhedhlera kuitira ngenguwa inenge yapinda vanhu zvione kushanda vantu vadetsereke.

Vana vadodori vanamai vane mimba ngevasina veshe vorumba veienda mukati mezvibhedhlera korapiwa ngenguva yavanenge veizwa miri dzavo dzeipanda kana apo pavanenge vakazvitakura mukati mwendani dzavo .

Vana vadodori vachayamwe mazamu anamai awo voberewa ndianamai kuende mukati mwezvibhehleya voguma vobairwa nenaiti mukati menyama dzawo dzinoita kuti vakure vakagwinya kudai nyangwe vona veinyachema asi vanoramba vaibairwa.

Vanakadzi nevana rume veshe vorapwa mukati mwezvibhedhlera. Ngevanenge vakazvifundira madhogodheya vohoiwa ngengazi dzavo kuti dziri kukwira ere kana kuti dziri kudzaka. Kweshe kurikuitire kuti vantu vapone.

Mukati mwezvibhendlera mune zvihlayo zvekuti vantu vagare ngenguwa iyo yavanosvika veida kurapwa. Vamweni veipinda mukati, vamweni veihlaya vakaemera pazvihlayo. Pogadzirwazve nepabanze pakhona kuti panake.

Ana Mai nanababa voendesa vana vavo mukati mwezvibhendleya. Vagumamwo veibairwa kudai ngezvitenda zvawo. Vanobaiwa nenaiti mukati mwenyama dzawo kweshe kuri kuitira kuti zvitenda zvakona zvikasike kupora.

Mukati mwezvibhedhlera munoiswa michini yakasiyana siyana inodetsera vantu mukati mekurapwa kwawo nema kombiyuta anobekwemo zvee ekuitira kuti ngenguwa inode kushandisa madhokodheya avheneke mukati mawo eitsvake zvitenda zvevantu

Zvibhehlera zvakawanda zvobekwe michini yakasiyana siyana inenge yeiite mishando yekurapa vantu mukatimo imweni yakona ndeyekuhloya ngazi imweni yakhona ngeyekuringira zvitenda zvevantu munyama dzavo kweshe kuri kuti vantu vapore.

Zvinoite ekusiyana zvibhedhlera zvakhona. Zvimweni zvinenge zviri zvikuru, nemichini yakhona inorape vantu mukatimwo inenge yakakura, ichiitawo mabasa akasiyana-siyana zvichihambirana nekuti zvitenda zvinevantu zvakadini.

Zvinosuka mazino nekunon'ona nemazino akona, nezvinoiswa mukati mwenzeve nemadhokodheya, zveshe zvobekwa mukati mezvibhedhlera ,kuti ngenguwa inopindamwo muntu anechitenda chemazino, awone kukasira kurapika ngekukasira.

Michini yakawanda yobekwa mukati mwezvibhedhlera kuitire kuti ngenguwa inopindemwo vantu vanenge vaine zvitenda zvawo zvakasiyana siyana umwengaumewe akasike kurapika ngekupora uye nezvitenda zvakona zvivhenekwe zvioneke kuti ngazvadini mukati

Vantu voramba veipuva nezvihlayo nemasimbi anoite kuti nenguva mwiri yavo inenge isikazwi zvakanaka. Vaone kubetsereka ndizvo mukati mekuhamba varimwo mukati mwezvibhedhlera, kwese kuri kuti vantu vapore nekukasira.

Vantu vanoshandise midziyo yakasiyana-siyana mukati mezvibhedhlera. Imweni yakhona majekiseni anobaiwa vantu ngenguwa yevanenge veirwara, amweni acho akhona, maphiritsi avanozopihwa vapedza kubaiwa kuti vapore.

Midziyo inoshandiswa mukati mezvibhedhlera inoita kusiyana siyana imweni yakona inoshandiswa kuisirwa mitombo ngenguwa yainenge ichida kusvika pamutenda anenge akaata kuti inge yakangwaririka.

Chipatara ino siyana siyana ngemabizo ayo, inosiyana zve nezvayinoshanda. Inosiyana zve ngezvibhedleya zvakona, zvimweni zvine midoko ,zvimweni zvinemukuru. zvohambirana ngekukura kunenge kwakaite zvibhedhlera.

Muchini yakawanda yoramba yeibekwa mukati mwezvibhehleya kuti ngenguwa inopinda vatenda veida kurapwa vaone kudetsereka ndiyo, vaone kubaya baya veitsvake zvitenda zvevantu zveibuda zveizovadetsera mukupona.

Mukati mwezvibhedhleya munoonekwe michini yakasiyana-siyana, inenge ichiite mabasa akasiyanavo zveienderana ngezvinode kuitwe nguveyo. Imweni yakona inoshandiswe kuhamba yeipukuta mukati mwechibhedhlera kuti murambe makachena.

Madhokodheya voramba veyishandisa zvinobekwa munzee ngenguwa iyo inouye vantu kuchipatara vechide kuzwe kuti chingaa chii chinorwadza kuti vasati varapa vanase kuona chitenda chemene chiri mukati.

Zvihlayo zvekuti vanthu vagarire vanenge verwara nemakumbo vasingakoni kuema vega kana kuhamba vega zvoramba zveibekwa mukati mwezvibhedhlera kuitira kuti zvidetsere avo vanopindamwo mwiri yavo yeipanda kudai nemakumbo.

Zvibhehleya zvakasiyanasiyana zvine nemichini yakasiyanasiyana inoonekwa mukati mwazvo yeshe michini iyi inonga ichiita mishando yakasiyana zvichienderana nekuti zvitenda zvinenge zvinemunhu zvinode kubatsirwa ngezvipi.

Nemabhini ekubeke marara zveshe ngemasingi ekushamba maokozvobekwe mukati mwezvibhedhleya kuti mugare mwakachena kuti ngenguwa inopindemwo vanthu veide kurapwa vange vakachena manyara dzao zveshe nemekubeke marara.

Muchini yakasiyana yoramba yeibekwa mukati mwezvibhehlera kuitire kuti ngenguwa inopindemo vantu veirapwa vaonekwe ngemuchini iyi kuitire kuti nyama dzawo nezvitenda zvawo zvivhenekwe varapwe zvakanaka zvinoenderana nezvitenda zvawo

Mukati mwendaramo mobekwa michini yakawanda ino hambirana nekuti vantu vanenge veuda kuningireyi mukati mezvitenda zvevantu mobekwa nemakombuyuta ekuti vantu vonobaya baya veitsvake zvitenda zvinenge zveyivanesa mukati menyama dzavo.

Mitombo yekutokonya ngenguwa inenge ichirapa vantu zvese nezvekuyaiya zvitenda zvevantu zvoramba zveibekwa mukati mwezvibhedhlera kuitire kuti ngenguva inopindemo vanode kurapwa nevanoishandisa vakhona vazvishandise, vantu varapwe nekukasika.

Zvibhedhlera zvoramba zveipuwa zvihlayo zvinoita kuti ingava nguwa yekuti vanopindamwo vanenge vaine dambudziko remakumbo. Vasingakoni kuhamba vega vagadzikwepo kuti kuhamba kwakona kureruke. Navowo mwiri yawo ione kukasira kupora.

Mitombo yemazuva ano yoramba yeibekwa mukati mwezvibhehlera nemukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo kuitira kuti ngenguva iyo vanoida kotenga varumbe kotenga vaonekurapika pamwepo nemhuri dzavo nevana vavo.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuwaano. Imweni yakhona onasirwa ari maphirizi, eibekwa ngemukati mwezvibhokisi. Munonyorwa nemabizo emaphirizi aya ,nezvaanoshanda uye nekuti anoite mamwirwei.

Mitombo yoramba yeyinadirwa yeyibekwe mukati mwezvibhohleye yemazuwano yeyinyorwa nemazina ayo yeyinyorwa nekuwanda kweinonga yakaita uye nekuti vanoitenga vanosire kuite mashandisirei kuti vapore ndiyo ngekurumba.

Mitombo yonasirwa yakasiyana-siyana. Imweni yakona ngeyekuti ngazi dzinenge dzoopera dzirambe dzeitutsirika mukati mweanthu. Yoramba yeitengeswa peshe-peshe yeinyorwa nezveinoshanda kuti vantu vatenge.

Mitombo yakasiyana siyana yoramba yeinasirwa imweni yakona yeibekwa muzvibhedhleya imweni yeibekwa muzvibhokisi yeshe yeite kubatsire vantu kuti varapike ngekukasira yeinyorwa nemazina ayo yeinyorwazve nemamwirwe akona .

Maphirizi osiyana mihloboyayo nguva ngenguva zvi chienderana ngezvitenda zvinenge zveizwavanthu uye zvi chienderana zve ngevanenge echigadzira kuti vamweni vano gadzira mihloba imwe amweni eigadzira mihlobo imweni.

Veshe vanoneseka ngekuende kutoireti kobudise tsvina mitombo inoite mishando iyi yoramba yeinasirwa neawo anobudise zvinyama kudai ngekuti dzasi kwavo ngenguva yavanenge veiita vonanasirirwe mitombo yekuti vaiseyo.

Mitombo inoite kuti ngazi dzeanthu dzinokwira dzidzakire yoramba yeinasirwa mazuwano mukati mezvibhehlera yapedzepo yotengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo, nezvinenge zveinasirisa zvakona zvonyorwa po.

Mitombo dzinogadzirwa mazuva ano dzinoita kusiyana nemazita adzo asi dzeshe dziri mitombo dzinorapa antu dzimweni dzinobekwa muzvibhokisi dzimweni dzeibekwa muzvibhohleya dzeinyorwa kuti vantu vanenge vatenga vanoita mashandisirei.

Vandu mazuwa ano dai wanyazwe zibesha mupengo kana kukotsora kwakanyanya avachaneseki votenga mutombo unenge uri mukati mezvibokisi yekuti vakanyamboimwa inokasika kurapa zvitenda zveitiza

Mazina emitombo anoite ekusiyana -siyana yonasirwe mazuwa ano nezveinoshanda. Imweni yakhona inoitwa iri majikiseni, imweni yakhona inobekwe muzvibhotoro kubeni yeshe mitombo iyi yazodhibaniswa inoporese vantu.

Mitombo yakawanda yonasirwa mazuva ano yeibekwa nemukati mwezvibhodhleya, yeibekwa nemuzvikhadhibhokisi, yeinyorwa nemazina ayo, yeinyorwazve nemushandisire weinosisire kuitwa, yeinyorwazve nekuwanda kwayo mukati...

Mitombo yeshe yechiboyi yoramba yeinasirwa yeiiswe mukati mwezvidumbu yeizotengeswa mukati mwezvibhehleya nemuzvitoro yeiitire kuti vantu vazorapwa kudai ngeavavo vonouya nemaziso anorwadza.

Maphirizi ekutsvuka, ekuchenaa ekusvipa, emukara wemvura eshe oramba einasirwa mazuwa ano kuitire kuti vantu ngenguva yavanomada vamaone vamwe uye vapore ngekukasira.

Vanonasire mapirizi voramba veiite basa rawo mazuwano veibeka mukati mwezvibhokisi veinyora nemazina awo veinyorazve nemishando yakona nemamwirwo aanosisire kuita kuitira kuti ngenguva iyo inovade vanhu vavo anenge aripo

Mitombo yakawanda yorambe eyinasirwa mazuvano ,eyisiyana ngezvainoshanda. Imweni yakona yonasirwe kuitire kuti avawo vangadai vefemere padera vanemapapu asingakoni kufeme zvakanaka adetsereke nenguva yaanozwe .

Zvibhedhlera zvakawanda nezvitoro zvinonasire mishonga mazuwano zvorambe zveiite mishando yazvo yekunasire mishonga kuitira kuti vandu ngenguva yavanoguma mukati mazvo zvibhedhlera izvi awane mishonga yese yaanoda kurapwa ndiyo.

Mitombo yemazuva ano yoramba yeinasirwa imweni yakhona yoitwa ari maphirizi imweni yeibekwa mukati mwezvibhokisi yeisiyana siyana ngemabizo ayo yeinyorwa nekuti vantu vanozoita mamwirei ngenguva yavanopandwe mwiri.

Mitombo yebesha yoramba yeinasirwa maziwa ano kuitira kuti dai vanyari anani nenge veikotsora ana mai nana baba veshe vaione mitombo iyi ngenguwa vaimwe vakasire kupora kuti zibesharo ridarike.

Maphrizi akasiyana-siyana oramba einasirwa ngevakazvifundira zvekunasire maphirizi. Oiswa nemazita padera pawo kuti aziikanwe kuti angaa maphirizi eyi. Onyorwazve nemamwirwe eanosisire kuitwa.

Mazuwa anaya mitombo yoramba yeinasirwa ngeavo vakazvifunda zvekunasire mitombo, veiitire kuti vanhu zveshe vanorwara vaone kudetsereka ngenguva yevanenge varwara mukati mwenyama dzavo, vopuwa mitombo yakawanda.

Anotanga zvekukotsora mitombo yakona yoramba yeyigadzirwa mazuva ano dai vanayi nemapundu pahuro mitombo yoramba yeyinasirwa kuitira kuti nenguva yavanozwa zvitenda izvi varumbe kootenge vamwe vakasire kupira ngezvitenda zvavo.

Mitombo yemazuwaano yoramba yeinasirwa nguwa ngenguwa yeitengeswa mukati mwezvibhedhlera. Imweni yakhona yeizoshandiswa kudzora mukati memakanda evantu, kuitire kuti makanda avo agare akanaka asina zvitenda.

Vanonasire mitombo voramba veinasire mitombo mazuvaano yakawanda inorape zvitenda zvakawanda. Vamweni vakona veinasire nemapirizi ekuti kudai ukanyarimwa, ngenguva doko-doko unotopora musoro wako wonyarara.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuwa ano yeibekwa nemukati mwezvibhedhlera yeinyorwa Nemazina ayo nezve inoshanda yeinyorwazve nekuti vantu vanoiita mwirei kana kuri kuti vaitenga kuti vapo.

Mitombo yoramba yoyinasirwa nemitombo yakasiyana siyana, kuyitire kuti ngenguwa iyo, muntu weshe unoda kudetsereka arumbe ayende koyiwona mukati mezvitoro kana zvibhedhlera. Imwe inotengeswa pasina dambudziko rakakura.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuwa ano yeibekwa nemukati mwezvibhokisi yeitengeserwa kune vantu vakawanda kadai ngeavo vanenge vane besha vanotenga nemitombo yakona yakanyorwa nemabizo nemamwire ayo, kweshe kuri kuti besharo ripere.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuwa ano yeibva kune yedu yekudhaya yeibekwe zvimweni mukati yeiiswe mukati memabhohleya yeinyorwa nemabizo ayo yeinyorwazve nezvainoshanda nemamwire akona ainosisire kuitwa.

Mitombo yoramba yeinasirwa yakasiyana siyana neyekuti vantu vanyazwa musoro yawo yeipanda yonasirwa mitombo yemapirizi kuitira kuti neanenge amwa mapirizi ungaiti unokasira kupora.

Mitombo yemazuwano yoramba yechinasirwa yeisiyana ngezvitenda zvevantu zvakasiyana siyana nepeinenge yeibekwa pakona imweni inobekwa muzvibhodhleya imweni mukati mwezvibhokisi yeshe ichiita mabasa ekurapa.

Mutombo inoramba yeinasirwa yeidekwe mukati mwezvibhedhlera, yeinyorwa nemazina ayo ayo yeinyorwazve nezveinosisira kuti ishande uye kuti vanhu vanoimwa woite mamwirei kuti ngenguva yevanotenga vakasike kudetsereka kuti vapore.

Mitombo yepaditi yorambe yeinasirwa mazuwano kuitire kuti kudai vantu vanyazwe diti rawo kurwadza kana vakade kukotsora zviya vakasire kumwa mitombo iyi vaone kurapika ngeku kasika kuitire kuti matiti asaramba eirwadza

Mitombo yemazuwano yoramba yeinasirwa yeisiyana ngezvitenda zvine vanhu izvi zvoitirwa kuti ngenguwa inozwe munhu chitenda chake chakasiyana neumweni agume mutombo wakona urimo mukati mwechotoro.

Mitombo inosiyana ngemazina ayo ngezveinoda zve kushanda vantu vakawanda vorumba veienda mukati mwezvitoro kotenge mitombo inenge yakanasirwa inoite kuti vana vakaimwa vakasire kupora kudai veinyarwara

Vanonasire maphirizi vorambe vechiite mushando wavo wekunasire maphiritsi ekuti vantu vatenge ngenguva yevanomada, anorapa zvitenda zvakasiyana-siyana kuitire kuti muntu wese asafa, aone mutombo unoenderana nechitenda chake.

Vantu vanonasire mutombo voramba veinasire mitombo yakwanda kuite kuti ungaa nechitenda chake chiri awane mutombo yeshe neyekuise mukati mwemadziso kudai anyapanda yonasirwa yeinyorwa nekuti vantu vanosisire kuite maitirei.

Inosiyana ngemazina ayo mitombo irikunasirwa mazuwa ano imweni yakona ngeyekuitira kuti vanenge vaimwa vangave vandu vakuru zveshe zvavanenge veizwe mukati mwenyamazvo zvikasire kutiza vaone kupora ngekukasira.

Mitombo yakawanda yonasirwa yeisiyana ngemushando yakhona imweni yonasirwa yekupfekere vantu sure kwavo kungadai kweipanda zveshe izvi zveidetsere vantu mukati mwekupona kuti pasaa neunorwara.

Mitombo yemazuwaano yoramba yeinasirwa nguwa ngenguwa ,yeiiswa nemukati mwezvibhokisi, yeiitengeswa. Inonyorwazve nemawandire einenge yakaita mukatimwo, nezvinosisire kuti vantu vanoishandisa kudai ngevanenge vaitenga.

Mitombo yemazuwano yobekwa panozvibhodhleya, imwe inenge yapedza kunasirwa yadibaniswa nezvakawanda. Yopedza yobekwa nemuzvitoro, kuyitire kuti vantu vatenge vanezvitenda zvawo zvakasiyana siyana, veyizodaro ngekupona.

Mitombo yakasiyana siyana yonasirwa yeidhibhaniswa nemitombo yekudhaya yeshe imweni yakonayo ingaite yekudzora, yekumwa, yekugeza ndiyo kuti kuitira kuti vanhu vapone nenyama dzavo pasava neunorwara.

Vemitombo voramba voiite basa rawo mazuwano veinasire mitombo veibeka mukati mwezvibhokisi nemukati mwezvibhodhleya yeshe yeipedzepo yeizotengeswe mukati mwezvitoro yeinyorwa nezvainodetsera mukati mwemwiri yevantu.

Mitombo yemazuva ano yonasirwa ngenjira dzakawanda dzimweni dzakona dzino gadzirwa ari mapirizi dzimweni dzenenga dzeibekwe mukati mwezvibhehleya dzimweni dzechiiswawo mukati mwezvipepa kwese kuti kuti vantu vapone.

Mapilizi yechiyungu oramba eyinasirwq mazuva ano eyibekwa nemukati mwzvibhokisi nemukati muzvibhodhleya eshe eyiitire kuti nenguva yaanotengeswa vantu vatenge vaone kudetsereka kubva kuzvitenda zvakawanda zvava nazvo.

Mutombo yechirungu yoramba yeinasirwa kuitire kuti ngenguva inogume vantu mukati mezvitoro vatenge vamwe zvechienderana ngekuti varikuzwei uye vanenge veida mitombo yakadini , zveshe izvi zvoramba zveinasirwa kuitire kuporese vanhu

Mitombo inoite kuti vantu vapore matambudziko eku wawiwa mukati mwe nyama dzavo kana kuti kusade zvimweni zviro oramba eyi nasirwa mazuva ano echiyungu mapirizi akona eyi bekwa ne mukati me zvibhedhleya.

Mitombo yemazuva ano yoramba yeinasirwa yakasiyana siyana nemihlobo yawo imweni uakona inouya iri mapilizi imweni akona anouya ari mafuta ekuzora imweni akona dzinoiya dziri sipo dzekushamba ndidzo.

Mitombo yonasirwa mazuwa ano inonga yakasiyana siya yeinasirwa imweni yeiiswe mukati mwezvibhokisi. Imweni yeiitwa ari maphirizi. Zveshe zveizorapa vantu kudayi ngezvirwere zvawo zvevanenge veizwa nguveyo.

Mitombo yechiyungu yobekwa mukati mezvibhodhlera yeipedzepo yeipuwa nemapilizi akona anenge akabekwe pashi kuitira kuti vantu vaziye kuti aya ndo mapilizi anowanikwa umu uye kuti anenge eyi zorapei.

Mitombo yechando nekuzwe mwiri kupere simba yoramba yeinasirwa mazuwa ano ngevanonasire mitombo kuri kuitire kuti kune avo veshe vanenge vasangana nedenda iri varumbe kotenga vadetsereke.

Vantu vorambe veinasirirwe mitombo yekuhudha mukati mwendani dzavo ngemitombo mapirizi emazuva ano kuitire kuti ngenguwa yeshe inozwe muntu kude kuhudha arumbe aende kotenge mapirizi kuhudha kupere.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuva ano yeisiyana nemihobo yayo yeisiyanazve nezveinoshanda. Imweni yakona yobekwa nezvimishonga mukati yapedzepo yodzorwa nekuhope nemwiri veshe kuitire kuti makanda anake.

Vanakadzi vanodai veikarakadza maningi mukati mwendxondo dzavo zveivanda voenda mukati mwezvibhedhleya voguma votanga vaonekwa ngeavo vakafunda kunyaradza vantu vanenge vari panguwa yekuchema veivape mazano akanaka.

Vantu voramba veifundiswa vanakadzi voramba veihamba veifundise vanhu mukati mwenharaunda. Veizvinyorazve nepamupikicha kuitire kuti nevanenge veidarika nenjira vaerenge maererano ngezvekurwara kwepfungwa dzavo.

Zvibhedhlera zveavo vanode kuronzerwa ngezvendxondo dzavo ngenguwa yevanenge veifunga maningi vangade kufundiswa kuti avasisiri kudaro zvoramba zveiakwa vantu veiendeyo koodetsereka ngevanenge vakazvifunda zvekupange mazano.

Vana vadodori votorwa veiendeswe kuzvikora kwavanoende kofundira. Voguma vonasirirwa nezvekuti vakwire mudenga, veidzaka veigwinya nemakodo avo, veidakara veipfeka ngengubo dzakafanana.

Vakadzi vakawanda mazuvano vodakara maningi mukati mezvibhedhlera ngenguwa iyo yaanenge abatsirwa ana manyambiri. Unenge wodakara kuti Mwari wandiakire zvakanaka, kubare manyambiri, ngekudaro zvinodakadza.

Vanamai votore vana vavo kuende mukati mwezvibhedhlera kune avo vanenge vakazvifunda zvekurape vana, voguma voringirwa veiringirwa, nezvitenda zvavo zvevanozwa kuti zvingaa zviini kuti vaone kurapwa, vadetsereke mukupona.

Vana vadodori zvisikana nezvikomana zvodakara zveihamba munjira zveibva kuzvikora zveita nekurumba kurumbirirana mukati mwenjira ana mai mai eiteira sure eidakara eiona ana awo eitamba.

Vana vadoko vano rwara voramba veirapwa mukati mwenyama dzavo nana mai avo vari muzvi bhedhlera ngevanenge vakazvi fundira vanorapa veipuwa mapiritsi ekuti vame vei baiwa zve ne naiti kuti vakasike kupora.

Madhokodheya vakafundira ngezvevana voramba veidetsera vana mukati mezvibhedhlera. Vanamai vouya nevana vavo kuti varapiwe varingirwe mukati mwemukanwa mwavo nemunyama dzavo kuti havana here zvitenda zveidai zvichivanesa.

Vana vadodori, zvimajaha nezvimhandara, ngenguwa yazvinosvike kuzvikora, zvopuwa nebota rekuti zvitange zvarya, kuti mukati mwemwiri yamwo mugare mweipisha ,uye kuitire kuti zvona zvinenge zvabva zvisina kurya, zvionewo kurya, zvionewo simba rekufunda.

Vantu vakawanda mukati mwezvibhedhlera voramba veisimira ngubo dzinoite kuti vasabatwa ngezibeshamupengo. Veifundiswa ngezvaro kuitire kuti ngenguwa yevanobude kubanze veiende kodhibana nevantu vazoziye zvekuita.

Vana vadodori veshe majaha nezvimhandara voende pamuraini veyiemera kubaiwa majekiseni anoyita kuti vadetsereke mukukura vasabatira zvitenda zvakasiyana siyana veutano vohamba mukati mwezvikora veyiita izvi.

Vakadzi vorumba nevana vavo kuzvibhedhlera ngenguwa yavanoona kuti mwiri yavo yopanda vogumeyo vanamukoti votora nenayiti veibeke mutombo mukati vobaire vana mukati mwenyama dzavo kuti vakasire kupora zveshe zvavanenge veizwa.

Vaisa nevanakadzi veshe vakafunda nezve kurapa antu voramba veidetsereka antu mukati mwezvibhehlera. Avo vanenge vapindamwo neana avo anenge eyipande mwiri veshe voarape zvakanaka kuti vana vabudewo vakapora.

Vanakadzi nevanarume vopfeka ngubo dzavo dzakatodzana dzakanaka. Vopfekazve nemazina avo ekuitire kuti vakase kuerengwa vazikanwe, vohamba veironzere vantu kudai ngezvemaponero evanosisira kuita mukati mwendaramo.

Vana vadodori voramba veienda kuzvikora kofunda, vogumeyo vogara nemuzvi hlayo veipuwa nemabhuku ekuerenga. Neanovafundisa akona oramba eyiadetsera ngenjira yakanaka. Mukirasi mwakona mweidhirowewa zvekuti vafunde.

Madhokoteya nana mukoti veshe vorambe veibatsirana kuitire kuti vatenda vanenge vauya mukati mezvi bhehlera vaone kurapika ngeku kasira kuti ne hama dzakona dzinenge dzaka emera dzi dakarewo .

Anakadzi anenge aenda kuzvikora kofundire mishando yavo yechidhokodheya ngepavanopetuka veizopinde mukati mwezvibhehlera vanokona nekutamba neana adodori anonga apinde eide kurapwa ,nekurapwa kwachona hakuzonetsi.

Neakadzi vakawanda vorambe veienda kuzvikora koofundira nezvemwoyo yevantu, vagumeyo vonase kuzvizwa kuti ngenguwa yevanopetuka veizoshanda mukati mezvibhedhlera kudai mukanyapinda une mwoyo unopanda vanokona kuurapa.

Vana vadodori vanange vane zvitenda zvakasiyana voendeswe mukati mwezvibhehleya kune vanenge vakazvifundira vooguma vopfeka nezvavanobeka mukati mwenzee dzavo veiyayiya mukati mwemandani awo kuti chiinyi chemene chinenge cheyipanda.

Vana vadori vano panda mwiri voramba veyi endeswa mukati mwe zvibhedhlera mune avo vakazvi fundira vano nase kukona ngezve vana vadodori voiswa ne mukati me muchini vei vhenekwa mwiri yavo kuti zviini zvinopanda.

Madhokodheya vanorambe beyite basa ravo varimo mukati muzvibhedhlera, kurikude kuti vantu vapone. Veyipfeke nguwo dzavo dzechidhokodheya nemazina avo veyishandise michini inenge irimomukati mwezvibhedhlera kuzame kurape vantu.

Vakafunda ngezvekuhloya vantu madziso avo mukati mwezvibhedhlera voramba veizviita ngenguwa inopinde vana kadzi veide kurapiwa veingirwa ngemuchini kuti chingava chiini chinodai chiri mukati vaone marapire akona.

Madhogodheya nevantu vakafunda zvekunasira mitombo nekuitengesa. Voramba veiziita vari mukati mezvibhedhlera veiitire kubetsere vantu. Veinasira nemitombo yakasiyana kuitire kuti vantu ngenguva yavanoida vaione.

Vantu vakawanda voti kana nguva yavanenge vatware mimba vodakarire kuende kune vantu vanenge vakazvifundira zvemimba izvi veshe neaaisa avo. Kuti vooguma vanyatse kuronzerwa maererano nemimba dzavo kuti vabatsirike zvakanaka.

Vanakadzi ne arumbwana veshe vanorumba veiende mukati mwezvibhehlera ngenguwa iyo inonzwe vana nzeye dzavo voguma voringirwa ngevanenge vakazvifundira madhokodheya yenzeye veidetsere vana ngekukasira.

Majaha nendombi veshe voda kuenda kuzvikora kunofunda kuti nenguva yavanobveyo vaende kunoshanda mukati mezvibhedhlera umwo mavanozopinda veipfeka nehembe dzakona dzinodiwemo veizoita zvavanoita.

Majaha ngemhandara vakafundire mabasa avo vkdakara ndizvo vakapfeka ngubo dzakona veishandisa nemichini yakona vari mukati mwezvibhehlera mwevanenge veihloya vantu zvirwere zvavo vari veidakara nemishando yavanenge vakafundira

Vantu vakawanda voenda kuzvikora kofundire mishando yavo kuti vanase kuiziya kwemene, kuti ngenguwa iyo yevanenge veizode kuzoronzere vantu vanenge vakaunana angaa majaha kana mandombi, vanozonase kuzozviziya.

Michini inovhenekwe zvitenda zvevantu zvakasiyana siyana yoramba yeishandiswa mukati mwezvibhedhlera nevanenge vakazvifundira veide kuona zvitenda zvevantu kuti vazoona marapire akona uye nekuzovape mishonga inoendera nazvo.

Vanarune vakawanda mazuwano voende kuzvikora kofundire mishando kuti vopetuka vazooneka veishanda mukati mwezvibhedhleya navo veizodetsere vantu zvakanaka ngekuti zvavanenge veidetsera vanenge veinase kuzviziya.

Majaha nemhandara vamazuvano vorumba veienda kuzvikora zvedereyo kofunde mishando yakadai ngeyekuti vazoshanda mukati mwezvibhedhlera nekuti vazenge veinase kuikona, Veipfeka nengubo dzakona dzakafanana.

Madhokoteya akafunda nezvemabasa avo mukati mezvibhedhlera voramba veidetsera vantu vanenge vaenda veyide kundorapiwa vamweni vakona vanode kuduswa ngemazino vohloyiwa mazino akona achiduswa vakaningirwa pamuchini.

Zvitoro zvinotengesa mishonga, zvotengesa yakasiyana-siyana. Imweni inenge iri muzvikadhibhokisi, imweni inenge iri muzvibhotoro. Kweshe kuri kuyitire kuti vantu vanoda kutenga vatenge varapwe zvirwere zvavo.

Zvitoro zvinotengeswa mishonga zvoramba zveiakwa mundharaunda dzakasiyana-siyana nemitombo yakona ichibekwa kuitira kuti antu ngenguva yavanoguma kutenga aiona irieshe adetsereke nekukasira vapore.

Zvitoro zvemutombo zvobekwa peshe peshe mundau ngemudau kuitira kuti zvisanesa avo vanenge veida kutenga mutombo mukatimo uye nemutombo yakona yakawanda yobekwamo kuitira kuti zvitenda zveshe zvinevanhu zvione mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvoonekwa peshe peshe zveinyora nemazina azvo zveinyora nekuti vantu vaida kuguma pezviri vanoita mahambireyi zveinyorazve nemafoni namba ekuitira kuti meida kuvabata chero nguva muvabate.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvoramba zveiakwa muntaraunda dzakasiyana madhoo akhona eibeurwa kuitira kuti vantu vapinde, vatenge mitombo yavanenge veida ngenguwayo varapike zvitenda zvavo vakasike kupora zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvonyora zvibandera zvekuti vantu vaerenge kana kudai veinyadarika nenjira. Veinyora nenguwa dzevanovhura nekuvhara zvitoro zvavo. Veinyorazve nemanamba efoni ekuti mweivada muvabate.

Zvitoro zvemitombo zvotengesa mitombo yakasiyana siyana. Peshe kuti kuitira kuti ngenguwa inopinde muntu muchitoro ichi eitsvage mutombo unoenderana nechitenda chake asautama auone amwe akasire kupona.

Vanonasire mitombo voramba veyiite mishando yavo yakanaka yekunasire mitombo yakawanda uye inenge yakasiyana kuitire kuti vantu veshe vanorwara ngenguwa yavanode mitombo vaione irimwo pasina kutambudzika ndiyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo mafamasisi zvoramba zveiakwe mundau dzakasiyana siyana mukati mwazvo mweioneke mitombo yakasiyana siyana inorape zvitenda zvakawanda kuitira kuti ngenguwa yeunopinda usatame wako.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvoramba zveiakwa muntaraunda dzakasiyana siyana zveinyorwa nemabizo azvo kuitire kudai muntu wanyabva kuretu ukasire kuziya kuti apa ngepanotengeswe mitombo upinde mukati utenge upore.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvoramba zveyitengese mitombo yakasiyana siyana, inoyite kuti muntu weshe ngenguwa yanopinde imomo chitenda chake, awone mutombo wanotenga. Mitombo yakhona yeyinyorwa ngemazina ayo nemitengo.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvoramba zveyiyakwa zveyibeka nemitombo yakhona mikati yakasiyana siyana, kuyitire kuti ngenguwa inosvike vantu vanezvitenda zvakasiyana, umwe ngawumwe awone unoyenderana ngechitenda chake kuti adetsereke.

Zvitoro zvemitombo zvoramba zveitengese mitombo yakasiyana siyana inosiyana ngemazena ayo nezveinoshanda kuitira kuti ngenguwa inopindemwo vantu veide kutenga vaone mitombo yeshe inohambirana nezvitenda zvavo irimwo

Mitombo yotengeswa mukati mezvitoro zvakasiyana siyana ,nemitombo yakona yakawanda nemazina ayo nekusiyana kwayo, zvese zvinenge zvirimo kuitire kuti dai wanyapindemo unechitenda chako unowona mutombo wako wodetsereka.

Zvitoro zvinotengese mitombo vamweni vakona vonase kuzvigadzira kuti zvibati hwee zveinyorwa nemabizvo azvo zveibikwa nemitombo yakawanda kuti ngenguwa inopinda mhunu echide kootenga aatami unoenderana nechitenda chake.

Zvitoro zvemaphirizi zvoramba zveitengesa maphirizi akasiyana siyana zviitire kuti ngenguwa inosvikire muntu anechitenda chake asabvemwo asina mutombo maphirizi akona onyorwa nemazina awo nezvaanoshanda nekuwanda kwawo.

Mafamasi anotengese mitombo oramba eibekwe mitombo yakasiyana-siyana . Mitombo iyi yonyorwa nemazina ayo. Yonyorwazve nekuwanda kweinenge yakaita mukati, uye nemashandisiro einosisire kuitwa.

Mitombo yo nasirwa yaka wanda mukati mwe zvibhedhlera yoite kuti vana mai ne vana vavo nge nguva yavano pande mwiri varumbe vaende kotenga vei bekwawo ne mubhedha dzekuti ne nguva yavanenge vei mwe mutombo iyi vaone ku dzorora.

Zvitoro zvinotengese mutombo mafamasisi oonekwa peshe peshe mazuwa ano vantu vanenge Vane zvitoro izvo kana mukati mwezvibhedhlera vanonyorw mabizo azvo kuti varwere pavanoguma vakasire kuona nekuerenga.

Munharaunda vantu voramba veihamba veifundisa anhu ngezveutano vanenge vakapfeka nengubo dzakona dzekuitire kuti vanhu vakasire kuziya vanhu veshe vozvironzerwa kudai kweinyapisha veizozvizwa.

Vanakadzi nevanarume veshe nemvura dzavo mumanyara voramba vakaungana veironzerana ngezvevanoda kuzohamba veiita muntaraunda kuti vazofundisa antu kudai ngekupona kwakanaka mukati mekugara.

Vanarume vohamba veironzere vantu ngezveutano vosimira nehembe dzakona dzakanaka vohamba nezvinenge zveinyorwa zvakona veironzere vantu peshe pavasvika zvakanakire utano nekuti vantu vasarwararwara.

Majaha ohamba eironzera anthu zvakanakira utano hwao opfeka nengubo dzakona nemazina ao kuitira kuti nenguwa yaanosvika muntharaunda angu akasire kuaziya nekuayaiya zvaanengana eironza.

Ana kadzi, ana rume, majaha nemhandara vokokorodzwa veshe veienda kumudhibano uko kwevanoguma voronzerwa ngezveutano ngeavo vanenge vabva kuretu kwenyika vanohamba veizvironza kuti vantu vapone.

Majaha nembandara, anamai naanababa veshe voramba veifundiswa ngezveutano muntaraunda dzevanogara nevantu veutano voramba veiuya veifundisa vantu kuti veshe vagare veiziye zvazvaka...

Majaha anoronza ngezveutano oramba eizviita mundau ngendau ohamba nezvihlayo zvavo zvekuti aguma ezvibeke pashi veiemera vantu kuti vauye vanhu vasvika voronzerwa ngezveutano hwavo vapore.

Vantu vakawanda voramba veidaidzirwe kumushongano uko kwavanoronzerwa kudai ngekupona kwawo kwakanaka vopfeke nehembe dzakona dzinenge dzakafanana veigara nepazvhihlayo zvakanaka nemabizo awo kuitire kuti vanhu vaaziye.

Midhibano yoramba yeidaidzirwa mukati mendaraunda , vanakadzi , vanarume , majahaya , nemhandara veshe veinde kumidhibano iyi pevanoguma veironzerwa ngezveutano hwavo ngenguva yevanobveyo veshe vanobva veidakara

Vanakadzi vakawanda mazuwano vorumba veienda kuzvibhehleya korapiwa vagumeyo vosangana nevanenge vakazvifundira madhokodheya veiabeka nezvekutange vaningira ngazi yawo kuti haizi kukwira maningi ere.

Vantu vakawanda majaha nemhandara, vaisa nevanakadzi veshe voungana veironzerwa ngezveutano. Nevanenge veizvironza vakona vopfeka nengubo dzawo dzakafanana dzinenge dzine mazina awo, kuti vanhu vazwe.

Vantu vakawanda voramba veidaidzwe kumushongano uko kwavanoende korenzerwa kudai ngezveutano veshe vaisa neanavarume voendeyo veiende koronzerwa ngeanakadzi anenge akazvifundira kuti oite mugarireyi munharaunda.

Vanakadzi nevanarume vogara mukati mwezvihlayo zvinenge zvakaputirwa ngemicheka yekuchena veifundisana kudayi ngeutano hwevanosisire kuita nguwa dzeshe mukati mwendaramo kuti vaone kupona zvakanaka.

Vantu vakawanda muntaraunda dzakasiyana-siyana voramba veihamba vakabata ngemachira anenge eironza ngezvemidhibano yavo, anenge eironzazve ngezvakanakire vantu kuti vangwarire utano, vantu vovateera veizwe izvi.

Mhandara dzeshe dzoramba dzei ronzerwa ku dai nemakurire edzinosisire kuita dzorambazve dzeironzerwa nemidhibano yedzinosisire kuti dzirambe dzeiyenda kuti dzigare dzeiziya kudayi nekupona kwadzo.

Jaha nemhandara vopfeke ngubo dzawo dzakatodzana veidarokwo kudakara veisumudza nenyara mudenga kuronze kuti utaño hwawo hwakanaka hwakangwaririka apana chiri kuatambudza mukati mwenyàma dzawo ngekuti vari kuramba veifundiswa .

Vanasikana voramba veifundiswa kudai ngekukona kwavo kupfeka kwavanosisire kuita ngezvevanofanirazve kuita mwukati mwendaramwo dzavo veikura vosimudza nenyara dzawo veiyaiya vanenge vari kuvafundisa vari mberi kwavo.

Vanakadzi voramba veipuwa maphirizi ekuti vamwe, kuitira kuti vasaramba veitonda mimba peshe peshe. Vakone kungwarire vana vavo vavanenge vakabara veizobarazve avavo vakona vakura kuitire kuti vaite utano hwakanaka.

Vanakadzi vorumba veienda kuzvibhedhlera kwavanopiwa maphirizi ekuti vamwe kuitira kuti vasarambe veitonha mimba peshe peshe. Vakone kungwarira vana vavakabara zvakanaka, vazobarazve vakura kuitira kuti vaite utano hwakanaka.

Majaha nemhandara veshe voramba veidaidzirwa kumudhibano iyo kwevanoende kofundiswa nvezvekukura kwavo ngezvevanosisire kuita ngezvevasingasisiri kuita zvese zveizoabatsira mukati mwendaramo.

Vanakadzi nevanasikana voramba veidakara nekubonga maningi kubudikidza ngekupuwa kwovoita zviro zvekuti varye nezvekushandisa ngenguwa yavanenge veiteera zvoramba zvechivadakadza mukati mwekukura kwavo.

Madhiripi anodonhodzerwa vantu kana vachinge vapinde mwiri orambe eishandiswa mukati mwezvibhedhlera kuitire kuti vana vanenge vapindemo naana mai vavo vakasike kupora vatutsirwe mishonga kuti vapore.

Vanakadzi voramba veironzerwa kusai ngemararamiro avanosisira kuita mukukura kwemunhu wechikadzi zvese zvavanosisira kuti vaite zvisikaiti kuti upenyu hwavo ushate, voramba veizvitonzerwa ngevakazvifundira.

Vana kadzi vo rumba veyi enda ku zvibhedhlera ko ningirwe ngazi dzavo kuti adzizi kushata ere kuitire kuti kana dzane shura matongo dzikasike kurapwa ngeku kasira kuti vanhu vasafa vagare vaka ngwarire mwiri yavo.

Mhandara dzasvike munguwa yekuda kuroora hohwa dzoramba dzeironzerwa kudai ngedzezvinosisira kuita mukati mwendaramu mwadzo kuti dzizoona kuroorwa dzakanaka uye kuti dzizoziya zvadzinenge dzichita kudai dzanya mukati mwemuzi.

Ayisa ne ana kadzi voramba vei fundisana vei ite zveku danana nge nguva iyo ya vanenge vaningira kuti vode ku rorana oramba vei ronzerana kudai nge magarire avano sisire kuzo ita vazova mu mbatso veshe.

Magirovhosi namo mapirizi zveshe zvoshandiswa ngeawo vanoita zvekurumba kuri kurape antu ngenguwa dzavanenge veigwinyia mwiri dzawo kune avavo vanodaro vanenge vakuwara nekurumba rumba.

Mitombo yakawanda yoramba yeinasirwa yekuti ngenguva inenge yechiita vantu zvekuti mwiri yavo igare yakagwinya. Akaite kunge wakuvara vaone chekubetsereka. Majekiseni akhona zveshe nezvekudzorera nezvekudxoka zvinenge zviri.

Vanoita ngezvekurumba veiitira kuti nyama dzavo dzigare dzakagwinya vodaroko veishandisa nezvishayo zvinoite kuti ngenguwayo muntu yaanenge akuwara eita izvi aone kugara eirumbiswa kuende kuchibhedhlera .

Mirenje inenge yaguka munguwa yekutamba nemunguwa yekuita kuti miwiri irambe yakagwinya yobekwa zvinoite kuti panenge paguka pakona parambe pakanaka ngevanozviziya vakazvifundira.

Vana vadodori votorwa nganamai avo kuenda mukati mwezvibhehlera, kune avo vanenge vakanasa kuzvifunda zvekuhloyiwa nemukati mwemukanwa mwawo nekuhloiwazve nenyama dzavo kuti dzakagwinya ere kuti vakure zvakanaka.

Vana mai votora vana vavo veirumba kuenda nawo kune vantu vanoita nezvekugwinyisa makodo vogumabveivhenekwa veionekwa kuti nepari pangada kubatsirwa mukati menyama dzawo veishandisa michini yacho yekuvheneka.

Vantu voramba veinasire mitombo inoita kuti nenguva yavanenge veirumba-rumba kuti makodo avo agwinye, vaonekezve veizoishandisa dzimweni dzenguva vangazokuvara munenge meide kuzorerwa muzorerwe ngekukasika.

Zvitoro zvinonasire mutombo zvekuti vantu vatenge ngenguwa yavanenge veida kugwinyise makodo awo zviri kuramba zveiwanda uye zviri kuramba zveitengese mutombo yakawanda yakasiyana siyana yeshe inenge yeídetsere vantu mukupona kwa.

Vantu vanoite zvekurumba vopuwe nezvihlayo zvekuti ngenguwa yavanokuwara variyo kwavanenge veijamba jamba vaoneke kuzogarepo veirumbiswa kuende kuzvibhedhlera kuti vogumeyo varapiwe nemirenje yavo ione kutwasanudzwa.

Majaha anoita zvekurumba rumba kuitira kuti mwiri yavo igare yakagwinya vanomwa nemvura ngunguwa yavanopedza kuita izvi kuitira kuti mvura kuhambe mukati mwenyama dzavo veibeka nezvinorira mukati mwenzee kuti vaone kuarayidzika.

Majaha akawanda voramba echiite zvekuti mwiri yavo igare yakagwinya anodaroko eienda kwezvinoitirwa oguma eiwate pashi eisimuka eigara kuitire kuti makodo arambe akagwinya zvitenda zviite zvishoma.

Majaha nemhandara veshe voramba veironzerwa ngezvekuti varumbe rumbe kuti mwiri yavo igare yakagwinya voite izvi nguva yeshe nemakoawo veimatwasanudza kuitire kuti agare nemakodo akhona akagwinya.

Zvokureketesa mukati mwezvibhedhlera zvoramba zveibekwemwo. Kuitira kuti ngenguva inopindemwo vantu vanorwara zvikasike kuvabetsera nekutsvake zvitenda zvavo. Nekutsvagazve mitombo yavo inosisire kuti vapuve kuti vamwe vapore ngekukasira.

Mukati mwezvibhedhlera mobekwa nemichini yekuti ngenguva inopinde vatenda kana dai veida kuti vachairwe mafoni kuhama dzavo. Zveshe zvitwe ngekukasika nemichini imweni inoshandiswa pakutokonya kunyora mazina avo nepavanogara.

Vakadzi nevanarume vounganidzwa veierengerwa zviri mwukati mwebhuku veifundiswa kudai ngeutano hwavo, nezvevanosisire kuita nguwa ngenguwa yevanozwa mwiri yavo yeipanda kana kuti isati yapanda kugara vakazvingwarira.

Mukati mwezvibhedhlera zvakasiyana siyana kunyanya zvechiyungu zvekumataundi munoonekwa mune michini inenga yakanaka inoite kuti vantu veshe nenguwa yeavano pindemwo varapike zvakanaka vabude veidakara.

Vantu voramba veishandisa nemichini yekufona ngenguwa iyo yavanenge veida kureketa nehama dzawo kana kuronzerana nevantu vanenge veirwara zvavanosisira kuti vaiti michini yakawanda yobekwa muzvibhedhlera.

Michini yakawanda nevanthu veshe vanoshandemwo yoramba zveiiswa mukati mezvibhedhlera kuitira kuti nevanenge vakazvifundira nguwa yevanopindemwo vaone zvekushandisa kuitire kuti vatsvage zvitenda zvevanthu nemarapirwe azvo.

Michini yemakhombiyuta yoshandiswange vantu ngevakawanda mazuwa ano munyari mukati mwezvibhedhlera vantu veshe vokurudzirwa kuti vaishandise vana kadzi nevana rume veshe voitokonya tokonya kuri kuitire kuti vashande zvakanaka.

Vantu vanorwara ngezvitenda zvakasiyana siyana mukati mwezvibhedhlera voramba veisungirwa nemichini mukati mwemwiiri yavo kuti yona iwone kuvadetsera kufema iwonezve kuvadetsera nekuhamba kwengazi dzavo kwakanaka.

Tinopuwa nezvekureketesa vari mukati mwezvibhedhlera veipuwa ngematiivhii ekuti vaningire zvinenge zveiitwawo kune dzimweni ndau kuitira kuti navowo vari mukati mwezvibhedhlerazvo vaone zvekubetsereka ndizvo mukati mwekurape vantu.

Ndau dzakawanda mitombo yoramba irimwo yeingwarirwa ngevandu kuitire ngenguwa yevano pande muiri varumbe vaende kootore mitomboyo vashandise ngekuti imweni yakona inenge yeishandise mashakani saka anode kugara akasvikirwa.

Mitombo yorambe yeibekwa mundau dzakasiyana siyana yorambe yeisimwa yokombedzwa vantu kuti yaiziye nemashakani ayo orambawo eikura nembiti yakona kuitira kuti iye anoda kuzvishandisa muntu atore apone.

Mitombo yechibhoyi yoite kuti vantu vadetsereke maningi mukati mwekupona. Vantu vamweni vodetsereka kubva kunzinde yakona ,vamwe kumashakani ,vamweniwo veyidetsereka ngemaruwa neana akona anobarwa.

Vantu vochengetedza mitombo yechibhoyi mazuwa ano mundaraunda dzatinogara ngekuti voziya kuti yona mutombo iyi ndiyo inoita kuti vantu veshe vapone nekukasika vantu veironzerwazve ngemazino ayo nemashandisirwo ayo.

Mitombo yakawanda inoonekwa mukati memashango akawanda-wanda. Mitombo iyi yeshe inenge yeirapa zveisiyana ngekuti chiinyi chinorapa peiri . Imweni yakhona inorapa ngemashakani ,imweni ngenzinde ,imweni ngemaruwa.

Imweni mitombo inoporese nemashakani imweni inoporese ngemaruwa imweniwo inoporese ngenzinde imweni yeiporesa ngemakwande ayo , yeshe iri mitombo inosisire kuti ingwarirwe mundaraunda dzetinogara kuti vantu vapore.

Mitombo inosiyana nemazita ayo avaone peshe peshe kuti vamwe vantu vaone kurapika nenguwa dzavanenge veida zvinorapa pairi mutombo yacho inosiyana pona panorapa nemashakani ayo.

Mitombo yekudhaya inoramba yechionekwa mukati mwendaraunda dzetinogara chinenge cheidiwa ngechekuziya nemabizo ayo nepeyinoonekerwa nezveinoshanda uye nezveinorapa zvakona kuti vantu vapore nguva yeshe.

Mbiti yemisango yoramba yeisimwa peshe-peshe. Vantu veiingwarira, veiichengeta veiziye kuti ngemberiyo ichavadetsera mukati mwezvitenda zvevangazozwa. Vamweni vakona vorapwa ndiyo ngemashakani, vamweni ngemidzi yayo.

Mukati memashango moramba meingoiswa ngemitombo avachatemi mitombo mazuvano nekuti voiziya kuti inobetsera nekudaroko umwe naumwe paanenge ari unoigwarira nekuti unoziya kuti mitombo wakanaka.

Vanthu vari mukati memashango voramba veikombidzwa mitombo yakasiyana siyana kuitira kuti vanhu vagare vakaiziya kuti nhenguwa iyo yavanozoida varumbe koitora vanthu vadetsereke uye vasingadhurirwi.

Mitombo yakasiyana- siyana yekudhaya yechindau yoramba yeinasirwa yeibekwa nemukati mwemabohleya yeinyorwa ngemabizo ayo yeisiyanazve ngezveinorapa ngenguwa inoguma vantu veiida veipuwa veimwa vei.

Mitombo yekudhaya yobekwa mukati mezvibhohleya imweni yonasirwa kuita mapirizi imweni yonasirwa kuita yekumwa imweni yonasirwawo yekudzora ndevanenge vaitenga mitombo iyi vakaidzora Mukati mwemakanda awo motonaka.

Vanakadzi nevanarume veshe vofundiswa ngezvekurime mitombo yezvihenge mundau dzevanogara. Kuitire kuti vazviziye kuti zvihenge pachazvo mitombo. Veshe voshandisa nematirakita kuti varime minda yakakura.

Mitombo yakasiyana siyana yoramba yeironzwa ngezvayo mazuva ano yeinyorwa nemazita ayo yeibekwa ngepamupikicha yeinyorwa ngezveinoshanda kuitire kuti vanhu veshe vangadai veida vazoiziya kuti inoronzei .

Mitombo yekudhaya yoramba yeinasirwa peshe peshe yeibekwe nemukati mezvibhedhlera yeitengeserwe vantu kuti vantu vaone kupora ngekukasira vantu voramba veironzerwa kuti vasatemi miti nyangwe vanyaiona nemuti .

Mitombo yechindau yakadzara kanyi uno inosiyana ngemazina ayo, inosiyanazve ngezveinoita nemurapire wayo. Imweni yakhona inorapa ngenzinde, imweni inorapa ngemaruwa, imweni inorapawo ngemashakani, vantu veipora.

Vantu vorambe veyironza ngezvemitombo yechibhoyi. Mitombo inowonekwa kanyi uno nemishando yeyinoita nekunaka kwayo nezvinenge zveyirapa. Imweni yakhona, mashakani anorapa peyiri. Zvoramba zvironzwa ndizvo kuti vantu vazviziye.

Vantu vakawanda vana rume nevana kadzi vonasira nemekubeka mutombo wavo muzvipoto veidiridziramo veita nekuzoitengesa veinyora nemabizo ayo ngenguwa yainodiwa antu Vanirumba veipindamo kundotenga.

Mutombo iri kuramba yeinasirwa mazuwa ano yeibekwa mukati mezvibhehleya yeichinjwa yeita mapurizi anorapa nemabesha kudai vantu vanyatwara miri yawo zviya einyorwa nemabizo akona nemamwiro anosisira kuita.

Mitombo yechibhoyi yotorwa yeyinasirwa kuitwa yechiyungu yeyi bekwa nemukati mwezvidumbu kuitire kuti ngeavo vanoda kuitora veidzora nemisoro yavo kuti mubvudzi ravo rikure nekudzora nemakanda avo aserere vaishandise.

Mitombo yakawanda yoramba yeinasirwa yeiduswa yeidhabaniswa nezviro zveiiswa nemukati mwezvibhodhleya kuitira kuti ngenguwa yainoda kushandisa ishandiswe yakanaka. Uye vantu vakasire kupora ndiyo mukurapwa.

Vandu vakawanda vohamba mukati mwema shango nemikati mweminda veitsvage mitombo yakasiyana siyana yekudhaya yechindau inorape vantu kuti vagwinye mukati mwenyama dzawo ngenguwa yavanenge veishanda vanenge veitondera mitombo

Mitombo yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana-siyana kunyanya dzeuno mukati mematunhu. Munooneke mitombo inenge yakasvipira maningi inorape zvitenda zvakasiyana-siyana, imweni yakona yeirapa ngemashakani.

Vanonasira mapirizi vorambe veyite mishando yavo yekunasira mapirizi akakura anorapa vandu zvitenda zvavo zvinenge zvakasiyana zvichienderana ngekuti vanode kurapweyi mukati mwenyama dzavo yeipuwa mapirizi veimwa.

Mitombo yobekwa mukati mwezvibhedhleya inonasirwe mazuwano inonga irimapirizi imweni iri yekumwa kurikuitire kurape vantu ngezvitenda zvavo zvinenge zvakasiyana kuitira kuti ngenguwa yavanorwara varumbe kotenga ngekukasira.

Mitombo yedu yekanyi uno yoramba yeitorwa ichinasirwa ichidhibaniswa ngezvakasiyana siyana yapedzapo yobekwa mukati mezvibhodhleya ari mapirisi kwese kuri kuitira kuti ngenguva yazvinoshandiswa zviporese vantu.

Mitombo nemihlobo yayo yonasirwa kuti ipinde mukati mezvibhedhlera vanhu weizotenga weidzora vamweni vakona weita yekumwa wamweni weisha muzvironda kubeni kwese kuri kutsvage kupona.

Mitombo yoramba yeinasirwa mazuwa ano yeitorwa mashakani ayo akaomeswa. Yeitorwa nenzinde dzayo, imweni yeitorwa nemaruwa ayo. Zveibekwa mukati mwematuri, zveitwiwa, zveidhibaniswa umwomwo. Zvoubudamwo zvonasirwa waamutombo.

Mabhodhleya emitombo obekwe mitombo yakasiyana-siyana ichienderana ngezvitenda zvayo zveinode kurapa, yeienderanazve ngekukura kwawo. Yeibekwa nemazina emitombo nezvainoshanda nemamwirwe einosisirwe kuitwa.

Imweni mitombo inoite yekurimwa. Asi chinenge cheidiwa kuti vantu varonzerwe kuti mitombo iyi chii chemene chinoporesa peiri. Hino tinobonga kuti vantu vaakuzviziya, hapachina uchateme mitombo nguwa ino.

Vantu voramba veisima mitombo mukati mendaraunda dzevanogara kuitira kuti ngenguwa yavanoida kuti vantu vadetsereke ndiyo . Mitombo yakhona yosiyana nemazina ayo nemarapire ayo esi yeshe iri mitombo inorape zvakasiyana.

Anababa wanoite mishando yekufundisa antu ngemitombo, voramba veiende mberi veironzere vantu nekudzinyora mitombo idzi, dzeinamirwa nepamupikicha kuitire kuti vantu vanohamba vaerenge vazviziye nemishando yazvo.

Vanthu vakawanda voramba veironzerwa ngemitombo yekudhaya nemishando yayo, imweni yakona inorapa kushandisa ngemaruwa ayo, imweni ngevana vayo ,imweni ngemashakani ,imweni ngenzinde zveshe kuri kuitire kuti vanthu vapone.

Vantu voramba veironzerwa ngemitombo yemushango nemishando yayo. Zveshe izvi zvinoite kuti vantu vazwisise kuti chingaa chiini chinoshanda pamitombo yekudhaya. Imweni yakhona mashakani, nzinde zveshe nemaruwa zvinoshanda.

Vanoita basa rekuronzera vantu ngezvemitombo voramba veiita nguwa ngenguwa kuitira kuti vantu vagare veiziya uye kuti ngenguwa yavanoiona vasaitema veifunge kuti mashango asi kuti vazive kuti mitombo inodetsera ivona nemuntu weshe.

Vantu voramba veifundiswa ngezvakanakira mutombo nguwa ngenguwa veikombidzwa nemutombo yakona inosiyana nemazina ayo uye nekukombidzwa nezvinorapa peiri zvinosiyana ngekuti zvimweni zvakhona zvinorapa ngemaruwa.

...Vanoronza ngezvemitombo voramba veizviita nguva ngenguva veikombidza nevantu mitombo yakona kuti vagare veiziya mazina ayo vagarezve veiziva ngendau dzeinoonekwa uye kuti zvinoshanda peiri zviinyi zveshe izvi zvoramba zveironzerwe anhu.

Vantu voramba veironzerwa ngezvemitombo yekudhaya nemashandire ayo nezveinosisira kuti iitwe kuti igare yakangwaririka nguwa yeshe nezvinorapa peiri pakhona zvoramba zveironzere vanhu kuti vazvizi.

Vantu voramba veironzerwa nezvemitombo yakasiyana siyana Inowanikwa mukati memashango ndozvainosisirwa kuti iite nenguwa zvainosisirwa nezvainosisirwa kuti irape mukati mwevantu.

Vantu vakawanda vosime mitombo seri kwemhatso dzawo kuri kuitire kuingwarira kuti ngenguwa yavanozwe mwiri yawo yeipanda vaone chekukuma veitsenga veimwa, dzimweni dzakona nguwa vanoshandise nzinde kana mashakani.

Vantu voramba veisima mapopo mukati mwendau dzevanogara nekuti ona mapopo pachawo mitombo yakakosha yechibhoi inoite kuti vantu varapike mune zvakawanda, vanhu voramba veidzidziswa nezvavo kuti vazviziye kuti

Mitombo yakasiyana yoramba yesimwa seri kwembatso dzevantu kuitira kuti vantu vagare vanadzo akuna neuchatenga mitombo mazuwa ano ,yongwarirwa ngekuti mwona mukati mwemutombo ndimwo mune kurarama kwakanaka kweantu

Vantu vanode kuti vagare veironzerwa kudai ngemitombo yechibhoyi kuti vaiziye nemazina ayo. Vaiziyezve nemashandisirwe ayo uye nekuti zviini zvakona pairi zvinoshanda, ngekuti zvimweni maruva emene ndiwo anoshanda.

Mitombo yekudhaya yoramba yei ronzwa ngezvayo ne mazina ayo ne zveino sisira kuti zviite vantu vakawanda vo ungana veyi kombidzwa nekuyi ronzerwa maponere ayo uye kuti vazoi shandisa sei vapedza.

Mitombo yakawanda yoramba yeimera mukati memashango yeiitira kuti vantu varapike ngenguva yavanoda rapika imweni yakona inoshandisa dzinde dzayo kurape vantu vantu veshe veizotoramba veimwe veinobetsereka.

Vantu vanoramba veironzerwa ngezvemitombo nezveinosisira kuti iitwe kugara yakangwarirwa kuti isaoma nekudiridzirwa kwakona nezveinoshanda nezvinoshanda peiri ingaa nzinde dzayo kana mashakani.

Mitombo yoramba yei iswa mukati me mishango vantu vei isima antu avacha itemi mazuva ano ngekuti voyiziya zvaino detsera imweni yakona inorapa nge mashakani imweni inorapa nge nzinde imweni ino rapawo nge maruva imweni nge vana vayo.

Voramba vei ronzerwa kudai ngeku shandiswa kwe mitombo yekudhaya zveshe ne zvinenge zvei shanda peiri kuti nge nguva yevano iwona vasai tambisa veiti ayina cheino shanda woronzerwa zve nekuti kudai manyai ona chino shanda peiri chi.

Vantu voramba veisime mbiti yemutombo mukati mwemhatso dzavo neseri kwemhatso dzavo kosimwe mitombo kuitire kuti igare iriyo ngenguwa yavanenge veida vantu votora veimwa vopora ngeku.

Vakadzi voramba veironzerwa ngezvemitombo yemushango vohamba veikuma mitombo iyi kuti vagare vanayo kuti vagarezve vakaingwarira mukati memizi yavo kuitira ngenguva inode kuzorapwe vantu vatore vavape vapore.

Vantu vakawanda vongwarire mitombo mukati mwemashango ngekuti voziya nemishando yayo nezvainosisira kuita nguwa dzeshe vamweni vakhona vanoshandise mapande , vamwe veishandise midzi, vamweni veishandise mashakani.

Mukati mwemashango moonekwe mitombo yakanaka yakakura inorapa vantu nguva nenguva kuitira kuti nenguva yavanoda kupona vantu varumbe vaende. Yona mitombo yakhona yeishandiswa zvakasiyana pairi vamweni vanoshandisa nzinde.